Halbusto oo agyalo safaleti safaletiga midabkis waa shax cades bustadan waa cades

Seddex xabo bajaaj iyo hal nin meel fadhiyo oo cajalad udaaran yahay. Bajaajyadu waa gaduud iyo gaariga raaxada ah oo cadaan ah.